Kulezinsuku kuba lemkhuhlane ethelelwanayo ebulala abantu endaweni ezithize ,kuyadingenga ukuthi imkhuhlane leyo ingabakhona, abantu endaweni elemikhuhlane leyi bavinjwe bangaphumi, ukwenzela ukuthi bengatheleli abanye abantu, njalo labanye abantu abahambayo besiya endaweni ezithize bevinjwe ukuthi bengahambi endaweni ezilemikhuhlane leyi ethelelwanayo

Lezinsuku kukhona okuphakanyoswayo emphalathini ukuthi abesifazane labesilisa befanane kudal abantu besilisa bebeqakathekiswa kulabesifazane kodwa lezinsuku abesifazana sebeqakathekiswa okufananayo labantu besilisa endaweni zokuthi bethole imisebenzi bethole labo ezinye izinto akade bengazitholi kudala.

Kwelakithi eAfurikha kunzima kakhulu, abantu bayadubeka. Kuyaswelakala imali zokufundisa abantwana lokwelapha abantu. Kuyadingeka amadoneshinzi avela emazweni aphucukileyo, alentuthuko ukwenzela ukuthi lezo zinto zigcwaliseke.

Izinto ezimayelane lemkhuhlane wengqondo seziphakanyiswa kulezinsuku ngoba sebebanengi abantu abagula umkhuhlani yengqondo, ebantwini abatsha labadala njalo abantu laba badinge ukuthi bathole usizo bencediseke ngendlela ezitshiyeneyo ezikhona zokuncedisa.

Nxa umuntu ongumama ezithwele kuba lesikhathi sokubeletha lapho umuntu ongumama encediswa ngudokotela ukuthi abelethe ngemva kwenyanga eziyisitshiyangalo lunye leso sosikhathi kuba yisikhathi sentokozo lokujabula.

Umhlaba uyathuthuka phakathi kwezinto esezikhona kulezinsuku ezentuthuko. Kulezinto okuthwa ngamaX-ray. AmaX-ray yizinto ezikwanisa ukukhangela emzimbeni womuntu zibone okungaphakathi komzimba womuntu zisebenzisa imtshina okungeke kubonakale ngamehlo.

Kuqakathekile ukuthi loba umuntu engaguli ayehlolwa ngoba kulemikhuhlane enjenge cancer ekhulayo emzimbeni ingabonakali njalo imikhuhlane le kumele iyelaphake masinyane ngoba ingaphuza ukwelatshwa iyacina ingasayelapheki.

Kulesifo okuthiwa yimvukuzane esenza umuntu abeleqhubu emzimbeni lelo qhubu liyakwanisa ukukubulala umuntu nxa lingaye atshwanga lelo qhubu liyelatshwa ngokutshiswa kumele litshiswe ukwenzela ukuthi umuntu lwana asile

Kulezinto ezigqokiswa umuntu ogulayo esibhedlela. Zigqokiswa engalweni zibesezifitizela engalweni. Zikhangela ukuthi igazi ligijima okungakanani. Ukwenzela ukuthi bekhangele isifo senhliziyo.

Ama laboratory aqakatheke kakhulu kodwa ayabiza emalini. Kudingeka imali ezinengi kakhulu ukwenzela ukuthi ayakhwe. Kuqakathekile ukuthi imali leyo izuzwe, ama laboratory ayakhwe ngoba lokho kuyawuthuthukisa umphakathi, ube ngcono kakhulu.

Lapha odokotela abasebenzela khona kuthiwa kusema laboratory, emalaboratory aqakatheke kakhulu ngoba yikho lapho okwenziwa khona imithi, yikho njalo lapho okuhanjiswa khona igazi lomuntu ukuthi liyehlolwa kumbe ama x-ray omuntu ukuthi ayehlolwa kubonakale ukuthi kuyini okungabe kuhlupha umuntu okumele kulungiswe.

Kulezinto ezisetshenziswa ngomama nxa befuna ukuhlola ukuthi bazithwele yini. Lezo zinto ziyathatha umchemo womuntu ongumama zibesezihlola , zingaphuma zilamabala amabili kutsho ukuthi umuntu ongumama uzithwele kodwa kungaphuma ibala elilodwa kutsho ukuthi hatshi akazithwalanga.

Kudala bekunzima ukuthi umuntu akhitshwe amazinyo bekubuhlungu kakhulu ngoba kungela ndlela ezingcono zokukhipha amazinyo kulezinsuku umuntu uyahlatshwa umuthi emazinyweni engezwa lutho nxa ekhitshwa amazinyo kube lula kakhulu kungabi buhlungu.

Nxa umuntu ezahlinzwa kulezkhali ezisetshenziswayo kwenzela ukuthi umuntu ahlinzwe. Njalo kulemithi esetshnziswayo ukwenzel' ukuthi ilalise lowo muntu angezwa buhlungu. Lokhu kwenziwa ngabantu abalolwazi ngalokhu abakwenzayo.

Ayisiyo yodwa imithi engamncedisa umuntu emzimbeni kukhona okunye umuntu angakwenza ukwenzela ukuthi azincedise emzimbeni okufana lokugijima gijima lokuthwala izinto lokhu konke kuyatholakala endaweni okuthiwa yi"gym".

Kulezinto ezibizwa kuthiwa ngama microscope Lezozinto zisetshenziswa ngodokotela ukwenzela ukuthi bebone izinto ezingeke zibonakale ngamehlo ezinjenge gcikwane izinto ezidala imkhuhlane ezibonakalà nge microscope

Nxa umuntu egula esemtholampilo, edinga ioperation. Kukhona abakwenzayo. Okokuqala bayamlalisa umuntu lowana, ukwenzela ukuthi nxa sebesenza izinto zabo, angezwa lutho. Futhi njalo okunye, bayabe belezingqamu zabo, ezokumsikasika. Bakhuphe lapho abakhupha khona, bafake lapha abafaka khona. Ukwenzela ukuthi umuntu lowana asile.

Ezintweni ezisetshenziswa ngodokotela kule injection. I injection ibuhlungu kakhulu ngoba iyahlatshwa emuntwini ukwenzela ukuthi ingenise umuthi. Umuthi uhle ungene egazini umuthi ungathathwa ngomlomo njengamaphilisi kodwa uhle ungene egazini.

Kulezinto ezigcina imithi enjengama vaccine ezinjengama fridge ngoba ama vaccine kumele ahlale endaweni ethize emelele ukuthi esetshenziswe ngoba engagcineka endaweni engayisiyo uyakwanisa ukuwonakala ecine engasasebenziseki.

Zinengi izinto ezisetshenziswayo ngodokotela. Kulezo zinto uyathola ukuthi kulezinto ezinjengama injection. Lezinto ezisika umuntu nxa e opharethwa . Izinto lezo kumele zisetshenziwe ngumuntu okwaziyo ukuzisebenzisa. Ofundeleyo ukusebenzisa lezo zinto kwenzeke ukuthi kungabi lokuphambaniseka.

Kulezinto ezinengi ezidingakalayo ukwenzela ukuthi abantu beyelatshwe, kodwa lezozinto ziyaswelakala eAfrica ngoba iAfrica ingelamali yokuzithola lezozinto. Yikho iAfrica ile high mortality rate okutsho ukuthi abantu abanengi bayafa eAfrica beswela usizo lokwelatshwa.

Kulemitshina esentshenziswa emtholampilo encedisa ukukhangela ukuthi umuntu uyagula kumbe uyasila. Yiyo le mitshina esentshenziswa ngodokotela kwenzela ukuthi bebone ukuthi umuntu ufunani lemithi ofunekayo.

Ukuze umuntu aphiwe imithi yalezinsuku kumele ebelencwadi evela kudokotela etsho ukuthi umuntu kumele ethole leyo mithi okuthiwa ngamaprescrition lokhu kuqakathekile ngoba bakhona abantu asebesenzisa imithi ngendlela ezingayisizo.

Siyayibongela imithi yalezi nsuku labantu abayenzayo leyo mithi ngoba isincede kakhulu ekuyelapheni izifo ezitshiyeneyo ngoba kudala kulezifo ezazingeyelapheki njalo ngemithi yesintu kukhona lapha engeke imithi yesintu iyelaphe khona kodwa imithi yalezi nsuku iyayelapha.

Nxa usebenzisa imithi yalezinsuku kubalulekile ukuthi ukhangele emuva, kuyabe kubhaliwe ukuthi kumele uyisebenzise njani leyomithi futhi uzabe uyisebenzisa nini, emini, ekuseni kumbe ntambama njalo lokuthi uzabe uyisebenzisa okwesikhathi esingakanani. Lokuthi kumele uyisebenzise usudlile kumbe ungakadli.

Imithi yakulezi insuku iphiwa kuphela umuntu olemcwadi evela kudokotela etsho ukuthi umuntu kumele aphiwe leyo mithi, imithi yangakhona ayiphonguphiwa laloba ngubani ohambayo endaweni ezithengisa imithi okuthiwa ngamafamasi engela ncwadi evela kudokotela.

Nxa abantu begula imikhuhlane yengqondo. Kuyadingakala ukuthi basondezwe ebantwini, abazingcitshi zokuxoxisana labanjalo. Beseluleka abakhathazekileyo, emoyeni lengqondweni. Bakufundele lokho, njalo ngesikhiwa kuthiwa yicounselling.

Imithi isiminengi kulezinsuku eyelapha izifo ezitshiyeneyo okutsho ukuthi izifo ezinengi seziyelapheka kodwa kusase lezifo ezingayelaphekiyo ezinjenge gcikwane lezo zifo kuyadingeka ukuthi imithi iyenziwe ezazelapha.

Emithini yalezinsuku kulemithi yokukhwehlela lowomuthi inathwa ngumuntu nxa ekhwehlelela ukwenzela ukuthi eyelapheke engasakhwehleli kodwa kulabantu asebeyithatha leyomithi yokukhwehlela ukwenzela ukuthi bayenze izinto zabo ezingekho emthethweni bezthathe njengezdakamizwa.

Kulemithi ephucukileyo eyalezinsuku esetshenziswa nxa umuntu ekhwehlela. Leyomithi iyenza umuntu ephefumule kuhle njalo umoya udlule kuhle emaphatshini, emphinjweni lasesifubeni ukwenzela ukuthi umuntu ezwe elulama.

Kulezinto abantu okumele bazazi ngomkhuhlane wengqondo. Ukuthi ubonakala njani owugulayo lowomkhuhlane. Lokuthi umkhuhlane lo welatshwa njani. Kanye lokuthi owugulayo, kumele ensiweni.

Umphakathi uyazidinga izibhedlela lapha okuzayelatshwa khona abantu. UHulumende uyayakha izibhedlela. Labantu nje bayakwanisa ukuyakha izibhedlela ngemali yabo. Njalo abantu abaphanayo bayakwanisa ukupha imali efunekayo ukuthi izibhedlela ziyakhwe.

Kulemithi ephiwa umuntu nxa egula besekuba lemithi ephiwa umuntu nxa engaguli ukwenzela ukuthi ngaphambilini engaguli isifo esithize leyo mithi kuthiwa ngama vaccine.

Nxa umuntu eseqalekile kukhona okwenziwayo ukuthi uzame ukuvusa lowomuntu. Bayakwanisa ukuphefumulela emlonyeni befithizela esifubeni ukwenzela ukuthi umuntu lowana evuke.

Uchago oluphiwa umntwana osanda kuzalwa kuthiwa kumele luvele kunina lolo oluthengwayo alukho kahle kakhulu njengam lolo oluvela kunina ngobalolo oluvela kunina kuthiwa yilo olwakhayo umzimba luncedise kakhulu umntwana.

Siyazibongela indawo ezisithengisela imithi ezibizwa kuthiwa ngamafamasi. Ziyanceda kakhulu, ngoba nxa umuntu ephuma emtholampilo udokotela esemtshelile imithi efunekayo, yikho lapha umuntu angazuza khona imithi efunekayo ukuze asile.

Kulezindawo lapho okutholakala khona imithi ephucukileyo yakulezi insuku okuthiwa ngama famasi kodwa amafamasi emakhaya ayaswelakala abantu badingeka ukuthi bahambe imango emide ukwenzela ukuthi beze beyefika emafamasi kumbe begade bebuye emadolibheni ukwenzela ukuthi bathole imithi losizo okunzima kakhulu ebantwini abasemakhaya

Kulezindawo ezithengisa imithi, imithi eyabi qanjwe ngudokotela. Lezindawo zibizwa kuthiwa ngamafamasi ,nxa umuntu ephuma kudokothela. Uyahamba kulezindawo ukuthi ayethola imithi efunekayo ukuze asile.

Kulezitolo lapho okutholakala khona imithi. Yisifo lesifo siyabe silemithi yazo. Lezi zitolo kuthiwa ngamapharmacy. Umuntu ogulayo uyakwanisa ukuhamba kumapharmacy ukuthi ayethola imithi eyabe iqanjwe ngodokotela ukuze asile.

Kuqakathekile ukuthi abantu batshelwe ngezempilakahle ukwenzela ukuthi abantu baziphathe kuhle ,njalo abantu kumele bahambe bayehlolwa ngososonke isikhathi behlolwa imikhuhlane etshiyeneyo ukwenzela ukuthi babekwazi nxa begula .

Kuqakathekile ukuthi izinto zempilakahle zisakazwe kube lembiko ebantwini ebika ngempilakahle ngoba kulabanye abantu abangakwaziyo ukuthi izifo zivikelwa njani becine bethola izifo ezingababulala bona bengakwanisa ukuthi bezivikele.

njalo njaloodokotela bayahamba ebantwini belembiko besiyabika ebantwini ngempilakahle lapho bebika babebika ngokuthi abantu benzeni ukwenzelaukuthi baphile kahl bengabi lezifo njalo betshel abantu ngalezo zifo

Kulezinsuku sekulenkezo ezinathwayo ezipha amandla okuthiwa ngama "energy drink". Abantu bayakwanisa ukuzidebenzisa lezo nkezo emidlalweni, emisebenzini lasesikolo nxa bebala ukwenzela ukuthi zibaphe amandla kulokho abakwenzayo.

Kulezinsuku kulenqola ezisetshenziswayo ukuthwala abantu abangakwanisi ukuhamba kumbe abagula kakhulu. Abantu bayafaka kulezo nqola besebesunduzwa behanjiswe lapho okumele behambe khona. Lezo nqola kuthiwa ngama wheelchair.

Nxa abantu besiya emidlalweni kulezinto abazithathayo eziyimithi ezenza babelamandla. Ezintweni lezi zikhona ezisemthethweni njalo zikhona ezingekho emthethweni ezinjengensango ezingavunyelwayo ukuthi abantu bezithathe ukwenzela ukuthi benze ngcono emidlalweni.

Kulemithi esetshenziswa ngabadlali eyakha umzimba kuleyo mithi eyinye isemthethweni eyinye ayikho emthethweni imithi leyo umuntu engayithatha iyamakha umzimba eqine egwanye uthole lomuntu wesifazana esegwanyile.

Nxa umuntu engumdlali edlala imidlalo etshiyeneyo imidlalo efuneka ukuthi umuntu abe lamandla enjengokugijima lokuthwala izinto uyakwanisa ukuthola imithi enathwayo epha umuntu amandla ezamcedisa ma esenza imidlalo etshiyeneyo.

Mina ngiyayisebenzisa imithi yalezi nsuku ngiphinde ngisebenzise imithi yesintu imithi engayitshelwa ngabazali ngayitshelwa ngabogogo eyelaphayo eyesintu enjenge ntolwani eqinisayo isihaqa esiyelapha inyongo kumbe umgugudu oyelapha ingubhani.

Abantu akumelanga balahle amasiko abo ngoba abantu bakudala bebekwanisa ukuthi baphile impilo ende bengaguli bephile beqinile yikho kathesi kumele abantu basebenzise isintu ukwenzela ukuthi labo baphile njengabantu bakudala bengagulaguli imikhuhlane leyo egulwa lezi nsuku

Kulemithi esetshenziswa zinyanga esetshenziswa zinyanga ukwenzela ukuthi iyelaphe umuntu leyomithi itholakala ezihlahleni njalo iyabe ihloliwe zinyanga inyanga ziyabe sezitshela lowomuntu ukuthi isetshenziswa njani.

Imithi yesintu isiphucukile kulezinsuku. Isitholakala ezitolo njalo isiphose nje ifanane lemithi yalezinsuku ngendlela efakwa ngayo, ukuthi umuntu kasakwanisi ukubona umehluko phakathi kwayo lemithi yalezinsuku.

Abantu bakudala bebelolwazi bekwanisa ukuzelapha bengaguli okutsho ukuthi lakathesi siyakwanisa ukusisebenzisa isintu ukuthi sizelaphe akumelanga sikulahle okwakudala indlela ababezisebenzisa ukuthi bazelaphe

Loba nje yimithi yesintu lemithi lezi insuku ephucukileyo yonke nje imithi iyafanana ngoba lapha ethatha khona iyafanana ithatha ezihlahleni lase mhlabathini kodwa nje umehluko yikuthi imithi ephucukileyo iyahlolwa kodwa imithi yesintu kwesinye isikhathi ayihlolwa

Kulemithi yesintu esetshenziswa zinyanga ukuze zelaphe umuntu leyo mithi itholakala ezihlahleni njalo inyanga iyakwanisa ukutshela umuntu ukuthi ayisebenzise njani. Umuntu uyakwanisa ukuthi afuthe, ageze ngayo kumbe ayinathe.

Imithi yesintu ingcono kwezinye izikhathi kulemithi yalezinsuku ephucukileyo ngoba imithi yesintu ayila amaside effects kodwa imithi yalezinsuku iba lamaside effects. Lokhu kubangelwa yikuthi imithi yesintu ithathwa injalo ingaphanjaniswanga kodwa imithi yalezinsuku kwezinyizikhathi iyaphanjaniswa ihlanganiswe icine ingasabi yilokhu ekadi vele iyikho khona.

Abantu balenkolo ezitshiyeneyo. Inkolo zesi Kristu azivumi ukuthi abantu besebenzise imithi yesintu. Kodwa inkolo zesintu ziyavuma ukuthi abantu basebenzise imithi yesintu bahambe enyangeni lasezangomeni besiyadinga usizo bencedakale